Wole fefewɔm eye amewo tsitre enɔ kpɔm ame ɖewo hã wolé foto ɖe asi le foto ɖem, amewo dzidzɔ kpɔm eye ame yi ke fefea wɔm la edo awu aɖe yi ke wowɔ kple Ghanaflaga.

Ne ekpɔe kɔ akpɔ be wɔmitɔ wɔme eve ame ɖeka asi wɔme evea e menyo. Ame ɖeka hã eƒe afɔ akpɔ be wobble enu ʋi ɖe eŋu yi ke be wokoe fiafia mee

Afi ya nye xɔme zikpuiwo le eme suɖui ʋiwo le zikpui dzi eye enɔƒe hã li zkpui bubuwo li wowɔ woɖe nɔnɔme vovovo me eŋɔtru hã le exɔ ŋu akpɔ be kaɖiwo woɖo atsyɔ̃ na kaɖiwo le yame.

Exɔtuƒe ke nye ya, ne kpɔe kɔa nakpɔ be wonya cimiti kple epke kple eke eye wonɔ kɔ ɖe xɔ tame le gakpowo dzi be woatu xɔ, ne kpɔe kɔ amewo kɔ atiwo he cementia kakam ɖe xɔ tame.

Eya nye dukɔkpɔkplɔ ƒe enyawo. Àkpɔ be ɖekakpui ya elé emɔƒonu ɖe asi egbeƒa ɖem tso dukɔkpɔkplɔ ŋu eye amewo ƒo xlae eye wonɔ to ɖomee, nekpɔ ame vovovowo tso teƒe vovovowo to ɖomee.

Afia, nàkpɔ be ame yiwo wɔna ŋdɔkutsu ƒe ŋusẽyyɔyɔ ƒe ŋu dɔa, yawoe ma eŋuwo, eŋuwo demee exɔ tame. Bena woate ŋu ana eŋusẽ dzo. Edzo ƒe ŋusẽ aƒea bena woakɔ akɔ wɔ dɔe.

Asi mee nye ya. Wotu wo nye asi wo tu. Dziƒoxɔwo le teƒea. Eŋuwo le mɔwo dzi. Amewo su gbɔ ɖe asia me. Amewo ko xexi kɔ ɖo asie be ŋdɔkutsu maga ɖu wo o.

Fi ya hã nye exɔ me, zikpui li gake zikpuia, wowɔe kple elãgbalẽ, e suɖui ele me, wodo dzo hã ɖe exɔ me, ewɔ abe teƒea fa ta, wodo ɖe xɔ me yi ke wòana be xɔ me naxɔ dzo.

fiya hã dze abe asime keɛ ene vɔ nu enugui e wó de tomatoes nugui me dzadzram e nyinotsi hã le nugui me akpɔ be nyi mikɔ wɔna eti hã ela fima ɖakawo la fima akpɔ be ɖaka ɖewo ɖe ŋuwo le me eko ɖɔ sie

Teƒe ya nye amedzroxɔƒe, ne ekpɔe ko akpɔ be anmedzro nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu ɖewo nu ɖum ame ɖewo hã ɖiɖim ɖe eme, seƒoƒowo le teƒea ɛɖo atsyɔ na teƒe be eƒe dzedze me na nyakpɔ.

Fi ya ganye ŋdɔkutsu ƒe ŋusẽ yɔyɔ kple emɔ e enuyiwo ke le enu ya dzi. Ne ekpɔ koe akpɔ bena ŋuƒo aɖewo le afi ma yi ke hea ŋdɔkutsu ƒe ŋusẽ yike be miezana wonyea akaɖi ƒe ŋuse na mi.

Afi yia nye xɔme. Ne ekpɔe ko akpɔ be drɔ aɖe le xɔme eye wokɔ nukpɔmɔ da ɖe edzi. Seƒoƒo hã le edrɔ ɖeka dzi hafi zikpuiwo hã le domidomi.

Afia nya aɖaŋuɖeɖe le xɔmedzradzraɖo me le zikpui kple wɔdrobe kple nu bubuwo me. Ne ekpɔe ko nàkpɔ be wɔdrobe ema le afi ma eye nàkpɔ edrɔ ƒe nuwo le teƒea. Zikpuiwo hã le afi ma wofɔ agbalẽwo kɔ ɖe me.

Ame ya wo dze abe wo ha dzim ene. Ame ɖeka ha dzim ɖe emɔƒonu me. Ame aɖe kasaŋku ƒom. Ame aɖe hã saŋku ƒom. Wo ha dzim ne ekpɔ teƒea akpɔ be xɔmee wole. Akpɔ glia nu abe glia dzi abe ati ene e ati wokɔ wɔ glia ene.

Ame ɖe ƒe xɔme ya le dzedzem abe afi si ke woxɔna amedzro le, ahuhɔe le gli ŋu, seƒoƒowo le exɔ me ekɔ ɖo atsyɔ̃ na xɔ me zikpuiwo hã li si ke woanɔ edzi.

Afia, enye zikpui kple kplɔ̃ kple e atsi, atiwo le teƒea err seƒoƒowo hã le teƒea eko dzo ɖo atyɔ̃ ne teƒea. Zikpuia wowoe kple er lãgbalẽ. Kplɔ̃ hã le wo dome.

Afɔdzixɔ ye ya tum wole, ewɔ abe woɖo nuwuwu na afɔdzixɔ, amewo le dzi aŋɔ sim na afɔdzixɔ amewo hã nu vovovowo dem amewo le anyigba enuwo dem, le afɔdzixɔa gbɔa akpɔ be atiwo le megbe kple exa.

Eya ƒome ƒe anyinɔnɔ ƒe dzedzeme enye ya. Kpɔ be amewo do awu ʋi eye nuɖuɖu le wo gbɔ. Kpɔ be nunono hã le wo gbɔ le kɔpu me.